Indawo zokufundela izikolo zabantwana abaleminyaka engaphansi kwemithathu ziqakathekile zikhulisa abantwana zibafundisa ukuzimela ukudlala lalabanye lokukhula engqondweni.

Kuqakathekile ukuthi izabelo zonke jikelele zibe lezikolo zemfundo yangaphansi ukuze abantu bonke bafunde ukubhala lokubala okuyikho okudingakalayo empilweni yansukuzonke.

Imfundo yangaphezulu eyiyo edingwa ngumhlaba okwalesi isikhathi yileyo enelisa ukunika abantu abatsha lokho abenelisa ukuziphilisa ngakho.

Balutshwane abantwana abaqhubeka ngezemfundo yangaphezulu besuka kumfundo yangaphansi ikakhulu emaphandleni lokhu kubangwa yimango emide

Kumfundo yanga phezulu kubalulekile ukubana abafundi bathole izindawo zokuhlala ezihlambulukileyo ezizakhuthaza indlela abazabe befunda ngayo kuleso sikolo.

Ugaja lwezemfundo yaphezulu olwama university minyaka yonke luthola abantwana abanengi abesilisa labesifazane ukubaqeqetsha kuzingaja ezitshiyeneyo.

Abantu bethu abakhubazekileyo emzimbeni bayaludinga usizo lwethu. Bayakudinga ukuthi sibasondelele bayaludinga uthando ngoba labo bengabantu besaqhubeka ngempilo.

Kubalulekile ukubana abantwana benelise ukufunda bayefika emfundweni yaphezulu ema University bayenelise ukubana baqheqetshe kungenani noma ngabafana noma ngama nkazana